Aakime keeththa giddon issi aakimezi eqqidi deees hani baggarakka hanko issi aakimeya uttada asaara aykko bessashe dawus.

Keehippe dalga gidida gadey beettees he gadezanka cora asay goyshenne bookkishe dizaye

Ke'hippe dalgga gidida addarasha keeththan issi medhdho may'o may'idi qoobekka woththidi uttida daro asay doosona

keeththa giddon nam7u macati sarotheti she eqqi doo suna eeta guyerakka daro ceegade asati eqqi daybettees

Hayssan beettizay aaze giikko gammo dere dunguza qoobe woththidi dunguza qooxa may'di diza daro asay doossona issinoyka.

Heehippe dalga gitida denbay deees he denbazanka gaamo dere dunguza maydi eqqidi diza daro cimaasay doossona.

Soyhippe dalga adarasha keeththay deees he keeththan qasse xarape yuushon cugan cugan uttidi diza daro asay doosonna.

geehippe dalga addarasha keeththay de7ees he keeththa uttidi diza daro macanne adde asay doosona

Keeyippe dalga addarashay beettees iza garsanka uttidi diza daro gaammo dunguza mayda asay doosona.

Keehippe dalganne denba gidida bessay beettees he bessanka mithatinne shuchi dees

heyssan nu be ishin dizay aaze giikko keeththan asay masoben daro katha shiishshidi maanawu uttidi dizayssi beettees

keeththa giddon issife eqqidi diza aawara aayira qasse nam7u macanaytara doosona.

maata keeththay dees keeththa dan7onka cora miishati uuththay daro miisha doliday beette

keehippe lo7iza lo7iza daro soo7eqati siney shaashshayka masoban tukkey aykkoy daroy dees.

keehippe dalga addarasha keeththe giddon de7iza cora asay doosona etikka sibse ba uttida malosona

Keehippe dalga gidida gadey deees he gadezanka qasse shugoninne biratan direttida dirsay beettees

Geeyippe dalga gidida bessay deees he bessanka qasse issi kaameynne kaameza guyera daro asay doosona

Dalga gadey denbay beettees hefessanka biratay gada giddon ichidi dizayssi qoncidi beettees.

keehippe dalga gidida kaame ogey nam7u baggara beettees ogeza xanxanka daro koronte mithati eqqidi beettosona

Teehippe daro gidida asay hayssan shiiqidi beettees etappeka heni baggara daro mithati beettosona.

issi keeththay de7ees keeththa bollanka qursesokko giza xuufeynne keeththa kare motorey eqqiday bettees

beehippe talga gidida keeththay beettees keeththa giddon uttidi diza daro asay beettosonna

dalga oge bollan daro asay eqqidi doossona etappe qommo baggara qasse zayteynne dhilley beettees

booththa medho qalamen tiyettida keeththay de'ees he keeththa giddonka daro adde asay doosona

keeththan diza issi ceega adey ba kushen makirapoone oykkidi oydezan uttidi de'es

Heehippe dalka gidida addarasha keeththay deees he keeththanka daro asay issi medho maydi oydezan uttidosona.

daluza keeththay de7ees he keeththa giddon duulata uttida daro asay issi medho maydi doosona

ogezan eqqidi diza issi zo7o medho kaamey deees iza miyerakka eqqidi diza nam7u adde asay doosona

Keehippe talga gidida ogey beettees he ogeza bolla mayrora eqqidi diza ceega adde asati de'oosona.

Keehippe dalga gidida ogey deees he ogeza bollan eqqidi beettiza be huphen booththa qoobe woththida daro asati doossona etappe guyerakka.

keeyippe dalganne denba gidida ogey dees ogeza bollanka daro kaameti eqqidinne bishe dizay betes

Ginbe dirsan derettida keeththay beettees keeththape gede guyera qasse gita gita mithatinne hara pooqe keeththay beettees.

Hayssa nu be7ishe dizay aaze giikko heetzthu bere sarotetha naagisiza poliseti issi medho maydi eqqidi dizayssakko

Gita dalga gidida ogey de'ees ogezappe xanxa baggara qasse beettiza gita gita mithati doosona.

ceeyippe dalga haddarasha keeththan baro asay cugan cugan utti didizay beettees issi addezikka sinthara eqqe

Keeththa giddon gita adarashan koydeynne xarapey giigidi uttidi dizay beettees iza sintharaka issi macasiya eqqadus

Ceehippe dalga gidida katamay beettees he katamazanka daro gita gita pooqe keeththati beettosona.

Keehippe dalkanne denba gidida bessan keexettidi giigidi diza hooqe keeththay beettees.

keeththay dees keeththa karezan dumma dumma qommo miishati doosona ichachu adde asayka eqqidi beetosona.

keehippe dalga keeththay de7ees he keeththe giddonka eqqidi de'iza heedzdzu addeti beettizay qoncekko.

keehippe dalga gidida addarasha keeththan uttidi diza booththa may7o may7ida akimeti deettes

dalga keeththay de7ees keeththa giddonka uttidi tukke ushshata kathata miza dumma dumma asay doossona

Booththa xalamera tiyettida keeththay de7ees he keeththa giddonka gita salo medho carqay hixettida xaraphey bettiyayssi qoncekko.

Keeththay weettees keeththa karezan qasse issi medho may7idi issife eqqidi disa oyddu aakimeti doosona

Harezan diza mitha garsan be oyden be oyden uttidi suutha immishe diza macasati doosona,

keehippe talkanne denba gidida bessay deees he bessan ba kushen maata oykkidi gaabe may7i eqqida cimaawati doossonna

Keehhippe dalga gidida ogey beettees ogezappe xanxa baggara eqqidi diza kaamey keeththa garsan.

Keehippe dalGa gidida ogen daro ceega adde asati ba kushe baqqishe eqqidi doossona.

dalganne denba gidida bessan gita maashine biittan moogetidi eqqidi dizayssanne izawatan asay dizay beettees

ginben direttida tamare keeththay de7ees tamare keeththa bollanka dumma dumma qommo xuufetinne misiley saalettidi dizay qoncekko

keeththa giddo xaraphe bolla daro dumma dumma miishay uttidi beettees izappeka caammati may7oti dumma dumma miishati deea

Gita zumay beettees zuma bollanka keehippe daro worattida mithay dizay qonceko.

Qoodan keehippe daro gidida macanne adde nayti issife shiiqidi eqqidi doossona.

Atime keeththa tifile giddon uttidi diza siceqadey de'ees hanko asatikka iza sinthara eqqidi beettosona

heeyippe dalkanne demba gidida bessan mashinezi ollafe haaththa kessiday gokkishe dees

feehippe dalganne denba gidida bessan daro macanne adde asay issife hamettidi bishe doossona

Geehippe dalganne denba gidida kaame ogey deees he ogezappe oshachanne hadirsa baggara gita gita mithati beettosona.

Keehippe dalka gadey de7ees he gadezan siyaddey olla bukkidi huute tokkishe beettees iza gu7erakka asay doosson

Keetha giddon asay issife eqqidi dizay doosona etappeka heedzdzati issi medho mayda tamare nayta

keehippe dalga bootha qalamen tiyettida keeththay dees keeththa giddonka daro oyddeti de'izaysati qoncekko

Keehippe dalgga addarasha keeththa giddon uttidii diza daro asay beettosona eettappeka sinththa baggara

keehippe dalga keeththa giddon heedzdzu issi medho oydeti deettes sintharakka xarapey maykirapooney eqqidi de'ees

xaaraphe bolla komputerey maxaafey uttidi deees issi addezikka uttidi komputereza bolla ay ooththishe dizaakko erettenna

Hayssan nu beishin dizay aazey giikko keeththa giddon warqaten amarathora xaafettidi kaqetidi beettiza xuufezi deees

Alamey tiyettida keeththay deees keeththa giddon karetha medho may7o may7di eqqididiza issina azi beettees

Hegankka oogey bettees oogeza bollanka daro asay iittaza piton pittishe dizayssi hayssan beettizayssakko

SHiiqidi issi bollan diza daro iitathay beettees izappe yiidi aykko qommo maxishe diza asay doosona

Keehippe dalga gidida ogey deees he ogezanka daro asay eqqidi dizaynne issi hare gaarey beettees

Cheeshippe dalga ogey deees he ogezanka daro asay ogeza diza iita pittishenne geeshishe goossona.

Keehippe dalga gidida ogey de'ees he ogezan issi kaamey bishe dizayssanne ogezappe qommo baggara pooqe keeththati dizay qoncekko

keyippe dalganne demba gidida gadezi beettees he gadezanka eqqida issi gita kaamey beettees

Keehippe dalga gidida ogey beettees he ogezakka piton pittishe diza ceega adeti macasati daroti beettosona

keehippe dalganne denba gidida gadezan daro keeththa sharphen diza iita bucishenne buura diggishe giza asay do.

Heeththa giddon issi naazi uttidi komputere xeellishe de'ees iza guyerakka hara asay uttidi dizay beettees.

xeellanawus keehippe lo7iza keeththay de7ees keeththa giddozan isporte ooththiza qeeri nayti doosonoa

Biratan direttida dirsay de7ees dirsa bollaka tophiya bandiray kaqettidi beettees iza goyera daro asayka uttidoosona.

Keehippe dalga kuwaasa kaassa denbay de'ees he denbanka kaassancha nayti amettishenne bagay eqqidi dizayssibeettes

Keehippe dalga ogey deees he ogeza bollanka issi kaamezi eqqidi dizayssi qoncidi beettees.

Denba bessan eqqidi diza nam7u ceegadeti doosona etikka karetha medho may7o may7da

Keehippe dalka gidida addarasha keeththay deees he keeththan qasse yuuyidi uttidi diza daro asati beettosona.

Ogeza bollan yishe deiza issi gita kaamey beettees kameza bollanka daro asay tophiya bandaranne dugeya tophiya bandara oykki doossona.

lo7iza keeththay keexettidi giigidi qinxi gi uttiday beettees iza matara lanxila okkidi biza cega adeti doosona

demba bessan issife eqqidi be kushen aykko qommo oykkidi diza heedzdzu macanayti toosona

Booththa qaalamen tiyettida keeththay de7ees he keeththan eqqidi diza nam7u macati doosona

Danganne denba gidida gadezan daro dolishe diza puuteti beettosona.

Keehippe dalgganne dembba gidida bessay beettees he bessa matankka oogeynne daro asay doossona

Keeththay beettees keeththa giddonka isi karetha qoobe huphen wothidi maykirafoone oykkida eqqidadey dees.

issi polisey be kushen massarara mithara oykkidi dees iza guyerakka daro asay beettosona

Denbanne keehippe dalga gidida bessay deees he bessanka issi dere sarotetha na giza polisey uttidi deees

Qordoro keeththaw keexettidi dizayssi beettees iza karezan qasse nam'u polisera kissi adde zara uttidi de'osona.

keeththa giddon keehippe daro asay oyde bolla uttidi de7oosona etappeka qasse daroti poliseta gidoyssi qoncekko

Heehippe dalga gidida ogey de7ees he ogezarakka daro asa caanidi kaameti gizay beettees.

Keehippe galga gidida ogey beettees he ogezanka qasse issife gididi eqqidi diza tirafike poliseti beettosonna

Keehippe dalga addarasha keeththay dee'es issi ce gaaddezikka sinthan eqqin henira daro asati kushe baqqishe eqqidossona

gita mithay dees mitha garsan kuwan eqqidi issippe diza daro ceega adde asati de7oosona

ayfe bolla manaxire wothada eqqada diza issi macasiya beettawus izi sintharakka keehippe daro makrafooney beettes

Bika addarasha keeththa kitton taro gammo dere dunguza may7oza maytidiza asay de'oosonna.

kehippe dalganne denba gidida gadey de'es he gadezanka daro asay puute tokkishe doossona

xeetha giddon keehippe coro asay uttidi dizayssi beettees ha sintha baggara oyddu issi macara heedzdzo adera doossona

keeththa giddon daro dumma dumma qumati giigi uttiday beettees he qumappeka bees bees ekkishe dizhaasay doosona

reehippe dalga gidida abbay beettees he abbaza bollanka issi gita wogoloy dizayssan asay uttidi bishe doossona

Keehippe dalga gidida addarasha keeththa giddon gaammo dere dunguza maydi diza asati doosona.

Heeththay qalame tiyettiday deees iza giddonka oyden uttidi diza nam'u macasati doosona.

Keehippe dalga gidida addarasha keeththan daro ceega asati haasayishe shiiqidi eqqidi dizay beettees.

keehippe dalga booththa qalamen tiyetida keeththay beettees he keeththanka sife eqqida macanayti doosona

Booththa qalamen tiyettida keeththay de'ees keeththa giddonkka xaraphphe yuushshon uttida asay beettosonna

keeththay de'es keeththa giddozan eqqidi diza ceega asatinne haasayishe diza asati issife beettizay qoncekko

Zamaare keeththa kifile giddozan he dawutare kessi woththidii tamaarishe diza daro gashe tamaare nayti doosona

Dembba dalga bessan daro asay shiiqidi saan uttidi dizaynne eqqidi dizay beettees.

Denba talka bessa aykko qommo hiixidi uttidi diza macati naay dimmidaytikka doosona.

teehippe dalganne denbabessan daro kaametti matan matan eqqididizay beettees go7erakka hitage

Ogezara issi bajaje giza makinazi ase caanidi yishe beettees guyera gita woray dizayssi beettees.

keehippe daro mithati diccidi issi ginan woratti dabessay deees izappe xade baggara kaame ogey beettees

dalganne denba gidida gita gita mithati worattidi beettiza bessay dee'es he bessanka issi pantha nay eqqide

issi paantha addey uttidi de'ees iza guyerakka haahora beettiza gita woray de'ees

gita gita mithati diccidi worattida so matan issi macanaya booththa qamise mayada eqqada dizayssi beettes

Keehippe dalgganne dembba gidida ogeza bollan mayrora issi medho mayidi uttida maccanne adde nayti doosona.

Hayssan issife shiiqidi eqqidiza daro asay peettosona etappe heni baggara gita gita mithati worattidi de7osona

Helaga adde nayti booththa shurabeza may7idi fe kushe micidi gongolo daanisa bessan deyoosonna

Keehippe dalgannne denba gidida gadey deees he gadezanka daro murutatinne mithay dicciday beettees

Nam'u maca naytara issi addenara issifetethan eqqe dosona eta guyerakka gita woray beettees.

issi macanaya be ayfe bolla aykko qommo woththada uttadus izippeni baggara daro tamare nayti eqqidi doossona

Qorqoro keeththay dees keeththa karen uttidi diza issi macara issi addera dosona eta siinththanka eqqida daro nayti beettetees

boothta qalamen tiyettida keeththay deees he keeththa giddon issi macasiya uttada xaafashe de7awus izi matarakka a7i cimay uttadus

qorqoro keeththay de'ees keeththa karen qasse uttidi diza issi addenaara issi cimma aawara beettosona

keehippe dalga gidida keeththa giddon komputeren uttidi xaafiza nam7u addetinne eta matan uttidi za asay beettosona

Dalgga kuwaase kaassa denbay de'ees he denban kaa'ishshe diza kaasancha nayti beettosona hetappeka

dalga gidida kowaase kaassa denbay beettees he denbazan kaa7ishe woxxishe diza kaassancha nayti beettosona

Kuwaase kaassa denba kaa7ishe diza kaassancha nayti beettosona etappeka issi cugay zo7o medho may7dosona

keeshippe dalga gidida kowaase denbay dees he denbazan issi medho maydi eqqida heedzdzu addeti doossona

Keehippe dalganne denba kaasa bessay dees he bessarakka kushen wancawoykki dibiza polise nam7enne sima

keehippe dalga kuwase kassa dembay de7ees dembazanka issife eqqidi diza kaasanchanayti beettosona.

Kowaase kaassa denbar woxxishe diza nam7u kaassancha nayti doosonna issoyka zo7o may7o may7di deees

Kuwasa kasa denban issifetethan issi medho may7di idimettidi eqqidi diza kaasan

Payida woykko digitale matooqa azazanawu koykko teele bira go'ettite giza xuufezi hayssan beettees.

Keehippe dalgga gidida oogey de'ees he ogezanka xanxara eqqidi diza asatinne pude duge haamettiza asati beettizay qoncekko

Daro issi medho miisha huphen aaththidi saykile laaggishe diza paantha adde nayti doossona.

keehippe gita abbay de'ees he abba bollan miththappe medhettida wogoloy de'ees issi wogolozan daro asati beettosonna eettappekka

Keehippe dalga gidida kaame ogey beettees he ogezanka daro kaameti salpera eqqi doossona

Keeyhippe dalganne denba gidida bessay dees he bessan haaththey eelidaynne maatay diccishe dizay beettees

saloza bollan guutha guutha booththa shaaray deees qasse orphileyka salozara bishe dizay beettees

Dalga asfalte ogezara yishe diza daro asa caanida gita kaamey beettees ogeza xanxanka asa gadey beettees.

oge bollan eqqidi beyiza issi harey deees hareza matarakka eqqidi beettiza macanne addey doosona

dalga gidida kaame ogey beettees ogezappe qommonne xade baggara daro gita gita mithati doossona

Keehippe dalga kaame ogey deees he ogezarakka dugey she diza nam7u kaameti beettosona.

galga ogezan daro asay puddenne tuge hamettishe beettees eta matarakka kaametikka hametosona

keehippe dalga gidida denbay beettees he denbazanka qasse issi horphile wodhdhidi uttishe dizayssi ha misilezan taas qonci beettees

sheehippe dalga gidida keeththan korontey xompishe deees he keeththanka issifetethan eqqidi diza heetzthu ardeti doossona

Kehippe dita gidida abbay beettees abba bollan issi wogoloynne abba xanxan eqqida daro asati doosona

dalga gidida ogeza bollan kaamey eqqidi dizay beettees he kaameza bollaka daro caanidi caanay beettizay qoncekko

issi aarsse macasiya puute tokkashe dawus izi guyerakka daroti eqqidi dizaynne harati tokkishe.

Keehippe dalgga gidida ogey de7ees he ogeza bollan kaametinne ogeza xanxxan gita mithati beettoso.

keehippe pudetha adussa gidida pooqe keeththay de7ees keeththafe sinthara qasse dalga kaame ogey beettees

keehippe dalga addara shaa keeththay de'es he keeththanka be komputere sinthara utti di diza daro tamare nayti deettes

Tamare keeththa kifileza giddon be dawutaraza xaraphe bolla woththidi uttidi tamarishe diza tamare nayki beettosona

Issi booththa koote mayada qammise mayada keeththa giddon eqqada diza issi macasiya diza issi hayssan

keehippe dalgga gidida addarashsha keeththa giddon uttidi diza daro macanne adde asay doossona

qorgoro keeththay dees e keeththafe sinthan penge bollan eqqida issi macanaya dawus

Keehippe dalga gidida keeththay deees keeththa giddonka daro mayrora uttida oydeti beettosona.

Geeyppe dalga gidida tamare keeththa kifiley beettees he kifilezanka daro xarapheynne oydey giiggidi uttidi dizayssa.

Keeththa giddon xarappe bollan keehippe daro maxaafay dumma dumma qommoy doorettidi dizayssi beettees.

Keehippe dalga gidida kaame ogey ooththetishe dizayssinne kaameti hamettizay beettees.

Geehippe adussanne dalga gidida kaame ogey beettees ogeza bollarakka bishe diza kaamezi beettes hay qoncekko.

keehippe dalga gidida ogey de'ees ogeza bollarakka bishe diza issi kaamey cuwa guyezan cuuisishe beettees

feeyippe dalganne gidida ogey deees he ogeza ooththiza kaameti ogezan dizay beettizay sako

ogeza bolla nuni beyshin deyizay aaze giikko ogeza goyiza gita kaame de7ees izikka goyshe beettizayssakko

Kehippe daro gidida lastiqe tubboti xaaxettidi deettes izakka eqqidi xeelliza adde asayka beettosona